Omwami ono Omuzungu ali mu lyato ayina eddobo ly'akozesezza okuloba ekyennyanja kino ky'akutte mu ngalo. Omwami ono ayambadde omujoozi mweru n'empale era ng'ataddeko gaalubindi eza kiragala ku maaso, era ng'akutte eddobo n'ekyennyanja ky'alobye okuva mu nnyanja. Omwami ono Muzungu, ava ava kuloba kyannyanja era ekyennyanja kino ky'alobye akikutte mu ngalo; kikyali kiramu.

Kino ekibira kirimu emiti gye bayita egya kalitunsi era ekibira kino we kiri waliwo olusozi emiti gino gikyali mito era nga misimbe gikulidde kumukumu mu miti gino mulimu n'akakuubo ke bayita kale akakubo bakayisaamu abagirabirira okugifuuyira n'okugi n'okugi mm n'okugirimamu kko. Emiti gino egya egy'ekibira abagiyita kalitunsi, kalitunsi ono akozesebwa okuzimba amayumba ng'okusereka n'ebirala.

Eryato lino lye ndaba liri mu nnyanja naye kwe liri tewali mazzi mangi nnyo era nga baliyimirizza baliyigiikirizzaako omuti oguliziyiza okweyonge... okutambula oba okweyongera okugenda ewala. Eryato lino lituuliddwako omuntu era nga yeekutte ebbali waalyo. Lino eryato liri mu langi ya ya kivuuvu era nga liri ku nnyanja ku lubalama.

Waliwo omwami avuga ppikippiki era ng'ayambuka waliwo engeri yakase yaka y'akasozi era nga w'ayise wayi wa waliwo ensolo gye bayita entugga, entugga eno nayo esala mu kkubo, esala mu kkubo edda gy'avudde. Entugga eno eri emu era eyina amabala amaddugavu n'ameeru, entugga eno mpanvu eyina ensingo empanvu n'amagulu amawanvu.

Waliwo wano ggoonya, ensolo eno goonya ebeera mu mazzi ne ku lukalu, era goonya eno w'eri ebwamye ku lubalama lw'ennyanja eno, era ggoonya eno w'eri waliwo enjazi entonotono n'omuddo omutonotono. Ggoonya eno ebwamye naye eyasamyemu katonotono era nga erabika ebwamye eyina ky'eteeze. Eno ensolo bagiyita ggoonya. Ggoonya eno eyina ebiba ebiddugavu n'ebyaki n'ebya kyenvuyenvu. Ggoonya eno nkulu era ne.

Wano waliwo omugga omugga guno gwa mazzi mawanvu era omugga guno gulimu abantu abagukozesa nga ba bakozesa amaato okusaabala okudda ku lukalu era nga mu mugga muno mulimu ebintu ebyokulya nga ebyennyanja abantu bye bavubamu ne babifunamu ssente n'okubirya ne babirya abazi abayitako era babikozesa bakozesa maato era nga kulabikirako wano omu omusaabaze ng'atudde mu lyato ali mu kusomoka.

Guno muzinga gwa njuki. Omuzinga guno ogw'enjuki gulimu ebitulituli ebi ebiyitamu enjuki zino okukola omubisi gwazo. Enjuki zino mulimu enkazi n'ensajja era nga ziri mu kukola mubisi wano we ziri. Enjuki zino nnyingi naye si nnyingi nnyo naye nga ziri mu kukola mubisi. Wano waliwo omuzinga gwazo.

Bano abakyala babayita Bamasayi, Bamasayi bano bava mu ggwanga ly'e Kenya era Bamasayi bano bambadde engoye mpanvu, abaami bo beebikkirira ne bam ne babambaliramu ne beebikkirira obuleesu ne batambula bwe batyo, Bano bamasayi beebikkiridde era bambadde agakomo aganene mu bulago. Bano Bamasayi bava mu ggwanga lya Kenya.

Wano waliwo enkima enkulu era ng'ereze ento enkima eno eri mu kwekebejja omwana gwayo mu matu gaayo eno enkima enkulu ye maama wa w'eno ento enkima eno eri mu langi ya kivuuvu ate ento eri mu langi nzirugavu, zino nkima.

Wano waliwo essundiro ly'amafuta ng'era essundiro lino liri limu. Waliwo owa bboodabooda apaakinze ebbali w'essundiro lino. Era nga waliwo n'omukozi w'essundiro lino ayimiridde ayogera n'omu n'omusaabaze n'omwami ono owa bboodabooda. Ebbali w'essundiro lino waliwo ekizimbe, n'emmotoka eyimiridde ebbali we w'ekizimbe kino.

Eno ppaaka nkadde, eno ppaaka nkadde, ppaaka eno enkadde eri Kampala era nga mu munda mu ppaaka muno mulimu emmotoka ezikozesebwa abasaabaze ezirimu ebi ekiba ekirimu langi bbiri, enjeru ne n'eya bbululu. Ebbali wa ppaaka wano waliwo abantu abakolerawo emirimu egy'enjawulo nga okutunda eby'okulya n'eby'okunywa era nga baateekawo manvuuli ezibaziyiza omusana oba enkuba okubatawaanya, eno ppaaka ya mmotoka ekozesebwa abantu abaami n'abakyala n'abaana n'ebintu byabwe.

Omwana ow'obulenzi ayambadde empale ennyimpi n'omujoozi omuddugavu, akutte ejjambiya era ng'alabika ng'ava mu nnimiro. Yeetisse omugugu era ng'omugugu gwe yeetisse guli mu kadeeya. Omwana ono ow'obulenzi atambula agenda mu maaso era nga yeetisse w'atuuse waliwo olugo olw'embaawo w'agenda okuyita era ng'atambulira bbali wa kkubo. Omwana ono wa bulenzi.

Omuzadde omukyala era ng'ali mu ffumbiro lye ali mu kuyigiriza mwana we okunaaba engalo era nga omwana y'asoose okunaaba n'omukyala ali mu kweteekateeka anaabe engalo engalo zino bazinaabira ku ssinki era nga ssinki eno eriko amazzi ge banaabisa mu ngalo.

Lino eggana ly'ente liri mu nsiko. Eggana ly'ente lino ensiko mwe liri ensiko ntonotono ate nga kkalu era ng'ensiko eno erimu emiti. Ente zino ziri mu langi ya kitaka era ente zino nkulu, ziyina amayembe amanene ddala. Ente zino ŋŋanda era ente zino mulimu ennume n'enkazi era nga mulimu n'ennyana.

Abaami babiri balina ente bbiri era zino ente bbiri mulimu ey'ekiba ekyeru n'ekiddugavu endala ya kitaka, bakozesa ente zino okulima bazisibako enkumbi n'emiguwa okusobola okuli okuzirimisa era ente zino zisibiddwako emiguwa nga emabega waazo ye wali oluguwa olukutte enkumbi ente zino gi gye ze ze gye zirimi zirimisa era bali mu kuzirimisa ente zino zikozesa maanyi gaazo okuba nga zisika omuguwa guno oguliko enkumbi erima.

Omukyala ono akutte enkumbi era ng'ali mu kukoola birime. Ebirime bino mulimu ennyaanya naye nga zikyali nto tezinnassa. Omukyala ono ali mu kukoola akutte enkumbi era ng'asibye ekitambaala ku mutwe, ali mu kukoola birime bye.

Ekifaananyi kino kirabikiramu abaana nga babulenzi, we bali waliwo ensiisira era ensiisira eno eriko essubi, abaana bano bakutte kkamera era ng'agikutte ali omu ayambadde essaati eya bbululu ayina ebifaananyi by'akuba. Abaana bano we bali waliwo akasiisira akakube, akazimbe n'ettaka n'emmuli era nga akasolya kaakwo ka ka ssubi.

Wano waliwo ensiisira ensiisira eyazimbibwa n'essubi ng'akasolya era ensiisira eno yakubwako ettaka ne n'emmuli eza ezaagizimba. Ebbali waayo waliyo eriringa effumbiro era ddyo nga sirikubeko kadongo, liriko essubi n'emiti ebbali waalyo. Ennyumba zino zitera kubeera mu nsiko eyo mu ttale era ng'abazibeeramu baba balundirayo baba balaalo oba kale balimi naye nga gye balimira.